Khasolo khe musiru khabonekha inga khakhima khahambile tsitsala tsayo tsibili kharara mukhanwa shibonekha shiri khalanga khukhupa shifoteto khulanga umundu.

Umundu nga wafusile ni kyimikhono kyebwe bisaala bimuuli bili ibyamiliya nga wabikatile atwela

Busawu nga baburerakilemu kimicyuungwa nga ni bubili, bwabwikuule nga khasawu khatwela babukule kimicyuungwa kibili bakikhalilemu khabili khabili khukhwokesa nga khabakulisa kimicyungwa nga mukari nga ni kifwaana.

Babaana basoomi nga besinde ni bekhaana, balala basutile kyimikhono kyabwe mungaakyi ba'ambile ni'tsikalamu tsi'andikha ni'bitabu byebwe bili khubikhalilo byabwe byesi bekhala nga basangalile

Ba bana nga bikhale balala ba'ambile kamakhono kabwe khu murwe ishokesa shiri bali ni kyimitambo ni ukundi nga wiyambilekho walolelele itaayi.

Khataale khakulisa tsinguubo nga khakhaali khesi bakulisila munzu mwisi inzui iyo inzombekhe nga khakulisa tsi skirt batsirere khu hanger khungaaki ni tsitsindi bakwarisile budole.

Shimuli nga shili shimiliyu ni namufunda wamileyo wakwile khushimuli inga ali khulyamo bilyo khukhwama mushimuli

Umusaani nga wimile mu lukiingi wakwarire ni khumukongo khwewe i'bag wakwarire ni ni i'jumper nga ni ibweeni we iliwo kimisaala.

Kusoolo, kunywinywi nga kwakonele mumeetsi ni imunwa waayo nga kwayokiiya kuli ni shi chi kumuwaanga kwashikyiko kutaaya bilyo khukhwaama mumeetsi.